Yari hunde noppi on je ɓe watata. Ɓe ɗo fauna noppi be majum roɓɓe on ɓuri watugo worɓe fu ha babar fere ɓe ɗo wata ngam faune, nden bo ɗo wara fere-fere ɗon manne, ɗon je bo ɗo jippa ta les, ɗon je chardi, wala no wala ni.

Sabulu yiwugo, kanjum ɗo ɓe ɗo naftira on ha yiwugo. Roobe ko worɓe ɗo naftira. Ɗo wara jei ndiyam-ndiyam ɗo wara bo jei na ndiyam-ndiyam ba. To amma nin ɗo tokki no goddo yidi on naftirta.

Frut salat ɓikkon leɗɗe on je ɓe hautata ɓe yara wawa latta mangoro, lemu, kankana, be ko nandi be bannin kanjum ɗo, ɗo ɓedda njamu den bo fahin ɓeɗo wawa hauta ɗum ha dirɓa yara fu bannin tokki no Goɗɗo mari haje.

celf babal silugo ɗereeji, defteeji, be ko nandi be banni, siga no senndirita defteeji feere feere, no to goɗɗo wari hoosata, nder hoyinde.

Hotel ɓaɓal jipporɗu on je hoɓɓe ha nɗer wuru. Ɓe yoɓa ceɗe, ɓe heɓa ɓe wala, ɓe siutina yonki maɓɓe, ɓe ko nanɗi ɓe ɓaɓannin. Nɗen ɓo maɓ ɓe hukka nyamɗu, tokkini no ceɗe goɗɗo yoɓata.

Tren, hunde dillugo on je hosata himɓe ɗuɗɗum ha der maajum, den bo ɗo mari laawol maajum jei tokkata ha yaadu. Nden kanjum, ɗo mari koiɗum sosai ha yaadu, do usta illah heɓugo matsala iri jei asident ko ko nandi be banni.

Deftere je habaruji zamanuji sali himbe je mari andal jamanunane kambe on vindi dereji do gam be andina himbe amin ko fe’i no nane be ko nandi be banin.

Morɗi faune on je gaasa ɓe ɗo feccha gaasa mora be majum ngam ɓe fauna roɓe ɗo waɗa worɓe fu ɗo waɗa ha babal fere nden jotta zamanu jotta ɓeɗo naftira be gasa kanti fu ngam ɓeddita mora be mai tokkino goɗɗo mari haje morɗi mako vurtira.

Riga be salla o ɓorni limse on je ɓe surata ɓandu be majum kara diga nage, gulɗum, pewol, be ko nandi be bannin. Ɓikkoi fu ɗo wata ɗum, mauɓe ɗo wata roɓe fu ɗo wata.

Nyebbam hunduko, hunde on jey ɓe wujata haa dow hunduko ngam pawne koo ngam hunduko ɗigga koo boo ngam hunduko taa fetta pusa, kanjum ɓe waatata, ɗo wara kala fere-fere, rooɓe on ɓuri nafturgo bee may, worɓe fuu ɗo waata amma kamɓe jey daneejum on tan walaa waɗa kala kala.

Urdi, ɓe ɗo naftira be maaji on ha ɓandu, ɓe waata ngam goɗɗo uura, itta lammeli, be ko nandi be bannin, worɓe ɗo waata, roɓe ɗo waata ɓikkoy fu ɗo waata.

Towel ɓeɗo naftira on ha ostugo, ha vawurugo bingel be ko nandi be bannin, ɗo mari bote masin, himɓe fere bo ɗo naftira hato ɓe yiwi be ɓostira bandu maɓɓe yora nden bo koidum bo ha lotugo.

Moorɗi, pawne on jey ɓe wannata gaasa, ɓe naftira be jalɓal, ɓe sanya, ɓe wurtina gaasa vooɗa masin, rooɓe on ɓuri waɗugo, sey ni worɓe fuu haa feere ɗo waɗa, nden feeri ndiri haa kuuɗe pawne jey goɗɗo mari haaje wurtina haa hoore maako.

"Pukaraɓe" ɓeɗo yahata daɓɓita andal ɓe janga ha jangirde je zamanu ɓeɗo ɓorni kare iri gotel jogi ɗefte be bindirgol be ko nandi bebannin nden ɓeɗo les mallumjo janginta ɓe na wai les hore mabɓe ba.

Airpots ɓeɗo naftira on ha watugo ha noppi hauta be waya ngam nana hunde volde je vurtata ha waya na sai to himbi wani kombi ma nani ba, ɓe ko nandi be bannin, nden ɗo hoyi bo ha hosugu maunai sako sakla goɗɗo ha hosugo.

Isawol kanjum ɓe don naftira on ha'andungo himɓe nda yanayi himɓeji beko nandi be majum, ɓe ɗon nyota ɗum on leppol ɓe naftirta je mari paune ɓe nyota ngam holla himɓɓe himɓɓe fere.

Spanaji ɓeɗo naftira on ha firtugo hunde jamdi je nasara je’inji ngam ɓe hoitina kugal ɓe vo'ina be ko nandi be banni kanjum waɗi be naftirta be maji.

Firoowal huunde on je himɓe nastata nder mai, fira be maɓɓe haaɗo hendu, ngam yau ɗina jahaangal be ko nandi be bannin, ndeen kanjum ɗo dilla jahaale juɗɗum, dai ɗum masin.

Kombuwal. Ɓe ɗo va’a ɗun ngam ɓe eera maayo be maajum, himɓe ɗo nasta, dabbaaji ɗo nasta, ɓe ɗo fawa kare be maajum, ngam sona be kombuwal goɗɗo wawata eera maayo saala.

Ɗiraya ɗo huwa bei telantarki. Beɗo naftira ngam nyarnugo gasa hore be ko nandi be bannin. Sakko ha babal lotuki hore. Nuttina gas woɗa be konanɗi be bannin.

Wandu dabbajiyon, ɗiɗi nandi be himɓe, haɗabi'a ɓe ko nandi be bannin, ɓeɗo rima ta danyugo, ndenbo fahin ɗiɗo feri masin, yiɗii nyamugo ayaba be konandi be bannin.

Lekki ɓe ɗo yaraki on ngam nyaudiki nyawuji jei nawata goɗɗo, wodi je moɗugo, wodi je yarugo, lekki bo feridiri on be nyawuji jei nawata himɓe, ɗuɗugo ko yara ma tokki dubi goɗɗo.

Ɓe ɗo wata on ha babal ngam andungo saloɓe ɓe ɗo sora hunde be ko nandi be bannin nden ɓe ɗo wawa wata fahin ha babal gomnati, babal jangirde be ko nandi be bannin pat ngam andungu himɓe.

Nyebbam, je be wujata ha banɗu ngam wo’ina banɗu, itta nauɗum, be ko nanɗi be banin sakko to babal ɗo nawa goɗɗo. Nyebbam mai ɗo huɓba hubogo be ko nanɗi be bannin. Ɗum lekki on.

Morɗi faune on je ɓe waɗata ha hore ɓeɗo fauna gasa hore on ɓe yaha ɓe fecca ɓe mora himɓe fere ɗo naftira be gasa puccu fu ngam mora gasa maɓɓe worɓe fu ha babal fere ɗo mora.

Lekki bé do yaraki on ngam nyamduki nyawu je nawata goɗɗo, kala nyau fu ɗo mari lekki be yarinta dum wodi jew yar modugo wodi je ɗiyam-ɗiyam je ebe yarata wala no wala tokki no likkita windini goɗɗo.

Biskit, hunde nyamuki on je himɓe nyamata ɓikkoi ɗo nyama, mauɓe ɗo nyama, ɗo wara fere fere walano wala warira, tokki be fiyoɓe biskit majum.

Koromje be senta tebul bo paune on je ɓe silata ha nder chi’e, ngam mo'ungo woda, be do fauna bandu majum, goɗɗo wawai joɗa dou korowal. Senta tebul bo, be sigai nyamdu ha nder ɓe ko nandi ɓe banin.

Yogot ɗum kosam on je zamanu. Be beɗɗinaga kantu be ko nandi be majun. Be habba be sora. Kanju on be vi'yata yogot.

Morɗi faune on je ɓe waɗata bie jalɓal ɓe fecca gam ɓe mora, faune mai fere fere tokkino goɗɗo mari haje ɓe rufanta mo gasamako deyn ɓe ɗo wawa hauta ɓe gasa kantifu ɓe mora mordi majin be mai.

Konkojoe ɓikkoi leɗɗe on jei fuɗata ha ladde, himɓe ɗo nyama ɗi, ɗo mari nafu sosai ha ɓandu den ɓe ɗo naftira be ɓikkoi mai kollo majum ha waɗugo hundeeji ɗuɗɗum.

Sabulu yiwugo, ɓeɗosoda ɗum on ha lumo, ngam goɗɗo naftira yiwa ɓandu mako, lota itta dotti be ko nandi be bannen. ɗo vo’ina ɓandu a tawai bo ɗo u"ra ɗo vo’ina laral sosai.

Lekki: Ɓeɗo moɗa on to goɗɗo satai nyauɗo moɗa ngam nyaunda ko nawata mum. Ko nawol hore ko nandi be majum. Ɓeɗo sora sorugo on bo ha luɓe, asibiti ko nandi be mai.

Oldi ɓe ɗo wata ngam pauni habandu robe be worbe fu ɗo wata gam pauni ɓe ɗo watina ɓikkoi fu faunira be majum anju mon.

Lotirgal ɓe ɗo naftira ha lotugo limse ittu ki kala dotti woni babal laibego lotuki gida sudu lotuki kare be ko nandi be kanju.

Fasa wakkude be do labadum on be wa'ina be ta'a habe yidi ta dugobe acci habe yidi accugo gam fauni worbe on bo marata gasa wakkude kam be ta’ata faunira be maju.

Urdi, kanjum ɗo ɓeɗo naftira on ha dow ɓandu, ha nafki ngam usta kacceli, lammeli be ko nandi be banni. roɓe ɗo naftira worbe fu ɗo naftira. ngam vo'ina ɓandu sabta ɓikkoi fu ɗo mari je maɓɓe.

Fukarajo, goɗɗo je ekititta jangirɗe janga ha les mallumjo. Ɗilla yaha jagga, janga, heba barka jangirɗe ɓe ko nanɗi mari.

Restorant. babal onje himɓe yahata, joda, soda nyamdu, hunde yarugo, ko ɓe mari haje pat. ɓejoda haton ton. ɓe nyama. to ɓe yiɗi bo ɓe hosai be dillida be majum sare ɓ e nyama tokki no ɓe mari-ri haje.

Spaina, ɓe ɗo naftira ɓe jamdi ɗo on ha firtugo noti hundeji manga manga je ɓe haɓɓi ngam be vo’ina be ko nandi be bannin, ha jamdi iri je mota, janareto be ko nandi be bannin.

Geene ɓe ɗo nyama ɗum, dabbaji ɗo nyama irin mbewa, mbali, be ko nandi be majum amma inno aadama wala nyama kanjum on geene.

Leso ɓeɗo fiya ɗe on bekatako ɓe sila hander cuɗi ngam sigoki kaatifa hadomai goɗɗo wala siwtina yonki mako, ɓeɗo fauna ɓandu mai ɓo masin, ngam woɗa hunde on je zamanu.

Ketel mindo naftira on ha wulunugo ndiyam ngullam ngam yawa. Ɗo naftira be hite lantarki be ɗisa be wata ndiyam ha nder ɗen be huɓɓa, to huwi nyifa hure mon.

Sain bot, ɓe ɗo tappa ɗum on ha laawol, ko ha dammugal babal je luuɓe sorata, ngam andungu himɓe nda babal ɗo ɗo woni totton, ko babal gomnati, ko ko nandi be banin. Pat ni ngam andungo himɓe saaloɓe be ɓe mari haaje be ko nandi be banin.

Morɗi, be gasa hure ɓe waɗirta ɓe fecca be jalɓal ɓe sanya ɓe morira be majum. roɓe buri waɗugo ɗum seini worɓe fu ha fere ɗo waɗa ngam faunuki gasa maɓɓe be konandi be bannin.

kabije. Wobbe fere do nyona dum bisi .be do naftira be bafe mai ha de fuki hako, be do dolla nyama bannin, be bakuru ,be konandi be bannin den bo fahin be do naftira be ndiyam majum ha y wadugo lekkiji, bikkoi mai fu bedo naftira ha wadugo lekki. ledde on boɗdum masin.

Sinbort ɓe ɗo tappa ɗum on ha dammugal, ko ha yonde babal, ngam ɓe andina himɓɓe nda ɗo, ɗo babal majum to goɗɗo yiɗi waɗa taalla hunde mako heɓa o andina himɓɓe Salo ɓe, mo mari haje oɗo sora hunde mako ha totton.

Leeso ɓe ɗo wata ha sudu ɓe walira dou mai ɗon lesso gene je zamanu nane, ɗon bo je jotta je ɓe watta ɓe leɗɗe kanjum on lesso.

Laɓol worɓe on laɓata, ɓe ɗo naftira be laɓi, ko aska ɓe ƴera gaasa, ɓe itta gaasa, ko ɓe usta, je'on laɓol ustugo gaasa.

Ndaɓɓu, ɓeɗon ahwa, nden ɓeɗon defa Ndaɓɓum ɓe nyama, ɓesda sembe beko nandi be banni, nden bo fahin ngam hakkilna be ɓandu, kanjum ɗo ferindiri tokki buno goddo mariri haje no defaki ngam nyama.

Faundation hnude fawne on jei rewɓe naftirta ɓe wuje haa yeeso maɓɓe bako ɓe waata fauda ha dow maajum. Nden ɗo wara kala fere-fere tokki no launi laral goɗɗo woni kanjum o naftirta to ɗo balwi o naftiran bee maajum to daneejum o naftiran bee daneeeji wala no wala.

Aneroid likita on naftirta ha asibiti ngam nyaundigo nyauɗo ha yeso mako, o wata ha noppi mako, o wadda les mai o ɗisa ha ɓernde nyauɗo mai onana no bernde nyauɗo mai fiyirta o fama ɗume on nawata mo.

Fijoɓe fijerde je futbol be konandi be bannin ɓeɗo yoɓa ɓe chede ɓe fija nden bo fahin kam ɓe ɗo wawi ɓe on masin ɓe hosata ɓe mari sembe, nyamɓe, konandi be bannin.

Saare, ɓe ɗo nyiɓa on ngam himɓe joɗa heɓa ko haa ɓewalata haa ɓe siuta ɓe sudda hoore maɓɓe asiri, be ko nandi be bannin. Ɗo mara gada cuɗi, ɗo mara nder cuɗi be caka saare, be ko nandi be bannin.

Lekki. Ɓe ɗo yara on ha nyauɗuki nyauu. je nawata woɓɓo. Ɓe ɗo wawa moɗa, ɓe ɗo wawa ɓo je yarugo, je nɗiyam nɗiyam. Kala nyaufu ɓe lekki warerta ɓe majum. Nɗen ɓo ɗuuɗugo lekki ɓe yarata, tokki ɓe ɗuɓi goɗɗo. be no senai satugo nyau mai woni ha mako.

Korwal, huunde on jee ɓe yaarata ɓe hawta bee kataako, ɓe fiya, ɓe fauna ɗum, gam silugo ha der ci'e, gam goɗɗo heɓa jooɗa, goɗɗo waawan jooɗa, ɓaara ɓaawo maako ha dow mai, goɗɗo waawan waala ha dow mai fu to yiɗi.

Marori nyamdu on je ɓe nyamata ɗo mari bote ha banduji ha hokkugo sembbe ɓe ɗo awandi on ha nder ndiyam, ɓedo wawa nyamandi be ha ko ɓe ɗo wawa defandi bannin nyama.

Marori nyamdu on je himɓe defata nyama. Ɓe ɗo wawa defa be hako, ɓe ɗo wawa hauta waɗa ɗum bannin hauta nyama, tokki no goɗɗo mariri haje nden bo nyamdu on je ɓuri nyamugo ha lesɗe amin ha ɗo.

Sinbot ɓe ɗo fiya on gam andungu himɓɓe hunde kazado ɗo babal majum luɓe ko konandi be bannin, babal ni je andungu himɓe salowo ɓe mari haje be konandi be bannin.

Lantan. Ɓe ɗo naftira on be maajum haa huɓɓugo yite, hokka haske haa babal, be ko nandi be bannin. Nden kanjum ɗo ɓe ɗo caajanga on be yite lantarki ngam huuwa.

Sinbot ɓe ɗo fiyanga'on ɓe resa ha babe ngam an dungo himɓɓe hunde ɗo, ɗo babal majum salo'o fu anda, bana babal jangirde, babal ɓe sorata hundeji, ɓe konandi be bannin, mo salata mari haje pat anda.

Stadiom babal larugo fijerde fere-fere je zamanu je ɓe waɗata himɓe ɗo yaha yoɓa cede Maɓɓe, ɓe nasta ngam ɓe lara fijerde ɓe nana belɗum. Fijobe bo, ɓe ɗo resa ɓe on ha caka babal mai sai laroɓe taara ɓe ngam ɓe lara. Fijobe bo ɗo yaha fija totton fu.

Korwal hunde joɗugo on je ɓe fiyata be katako ɓe ta’a ɓe hauta ngam himɓɓe joɗa, ɓe ɗo sila on ha ndar cuɗi jamanu je jotta ngam goɗɗo joɗa ɓara ɓawo mako siuta ɓe konandi be bannin.

Labol ɓeɗo naftira be gasa hore on ɓe laɓa hore do tokkino goddo mari haje, goɗɗo fere faunan be laɓol mai godɗo fere bo ittan gasa mai pat, tokki no goɗɗo mariri haje on amma worɓe wonni buri laɓugo.

Leso ɓeɗo silaɗi on ha nder cuɗi ngam faunugo cuɗi, bebo ngam ɓe resa katifa ha dow majum ɓe wala. Nden bo ɓeɗo wanna ɗum hundeji je ɓe sigata hunde ha nder be konandi be banni. Kanjum ɗo je zamanu on

Ɓisawal ɓe ɗo naftira on ngam andungo himɓe mari aqida iri gotel kamɓe on naftirta, himɓe leddi wurti ha leddi gotel be ko nande we bannin kamɓe on naftirta.

Flawa, ɓe ɗo aawa ɗi on resa, haa babe ngam fauna babal wo'ina, be ko nandi be bannin. Ɗon bo jei nasaara jei ɓe ɗo aawa, siga haa nder cudi, na wai jei gonga on ba amma ɗo nandi jei gonga.

Taliya nyamdu on ɓe ɗo waɗa be filawa, wurta juɗɗum juɗɗum Karli Karli, gam goɗɗo nyama nana belɗum, nden kanjum ɗo ɓenda lau, tokkino no goɗɗo mari haje defa ɗum.

Ɗum nyamɗu on. Ɓe ɗo awaɗi, to fuɗi, ɓe ɗo ɗefa ɓe nyama. Ɓe ɗo wawa waɗa pete majum, ɓe nyama ɓe ɓuroɗi ɓe marori, ko ko nanɗi ɓe ɓannin. Ɗen ɓo ɓe ɗo wawa ɗefa nɗi ɓannin nyama. Tokki no goɗɗo mari haje. Ɗo ɓeɗɗa jamu masin.

Ces fijirde on ,jey ɓe fijata haa babal wiccita hakkunde himɓe ɗiɗi, ko ci'e ɗiɗi be ko nanndi be bannin. Ngam ɓe subta mo nyaami fijirde on bo jey ɓe naftirta be ngaandi ngam ɓe fijara ɗum.

Biriiji ɓe ɗo aawa ɗum aawugo on, ngam himɓe naftira, haa nyamuko be ko nandi be bannin. Ɓe ɗo wawa ɓiɗɗa vurtina nyebbam haa ɓanndu maajum, ɓe ɗo wawa harnira gaari be may, ɓe ɗo wawa waɗa haako be may, tokki no goɗɗo mariri haaje. Ɗo mari bote sosay bo haa ɓanndu.

Kondo hunde on je ɓe silata hunde ha nder majum, ɓe ɗo sila kare nyamdu ha nder, ɓe ɗo sila hunde je ɓe yiɗi yara hendu je bonnatako be kunandi bebanni, be ɗo wawa sanya soda je sanyigu ha lumo ko soda je roba ba iri ɗo.

Ɓeɗo naftira on, ha wujugo haɓandu je wurtini putte banta meshe, ko ngaɓudam, ko ko nandi be majum haɓandu, tokkino goɗɗo mari ha je naftira mau ɗo, naftira ɓingel fu ɗo naftira.

Lemu ɓikkoi leɗɗe on ɓe ɗo yara ngam ɓeɗɗa njamu, beko nandi be bannin, ɗo mari bote, ɗo vo’ina gitte, ɗo itta futte hunduko, be ko nandi be bannin. Den ɓeɗo wawa dirɓa yara ɗum.

Kenkeso, ɗum kowowe on. Ɗo wanca ha babe, ɗo nasta gaɗa cuuɗi, ɗo nasta cuuɗi himɓe be ko nandi be bannin. Nden ɗo rima bikkoi ɗuɗɗum. Kanjum ɗo ɗo vonna kare, ɗo vonna babal be ko nandi be bannin.

Kare ko limse jey rowɓe ɓornata, ferindiri be jey worɓe ɓornata. Nden yen kare jey goɗɗo ɓornata, hollete ɗo o goɗɗo iri toy on, ɗume on haa ɗemgal maako ? ngam kare ɗemgal ferindiri.

Morɗi pawne on jei ɓe wannata gaasa ɓe fecca ɓe moora, rooɓe ɗo waɗa worɓe fu ɗo waɗa ha feere den yanayi morɗi maajum tokkiniri be no goɗɗo mari haaje wurtina gasaa mako.

Sare babbal on jei ɓe nyiɓata, ɓe waɗa cuɗi, gaɗa cuɗi, be ko nandi be bannin. Ngam himɓe joɗa, sudda hore maɓɓe asiiri. Ɓe ɗo tarna ɗum bo be mahi be dammugal ngam ata hakkunde yonde be nder sare, tokki no goɗɗo mari haje nyiɓa sare mum.

Ɓikkoi leɗɗe ɓeɗo bolta yara, ɗo fuɗa on ha leddi kanjum boɗɗum haɓandu ɓe ɗo nyauna lekkiji be ko nandi be majum dembo himɓe on nyarata mauɗo be bingel, debbo be gorko.

Nyebbam gasa ɓe ɗo naftira ha hore. Ɓe ɗo wuja on ngam ɗiggina gasa ɓalwina urna voɗa kanjum waɗi be wujata nyebbam gasa.

Butik babal sorugo limse je ɓornugo, limse may bo jey kanti ,jey nyooti nga, kanjum himɓe waɗata haa totton. Woodi jey rowɓe woodi jey worɓe ,woodi jey bikkoy, walaa no walaa. Nden to woodi babal goɗɗo yahata fonnda subta ko mari haaje.

Hunde on je diyam wa wata joɗa ha nder ɓe ɗo wawa sanya, ɓe wawa soda bo je roba be wata kare ha nder ɓe bo je to ayiɗi awatan kare yamdu be kunandi be bannin a siga ha nder majuum.

Fulaawa ɓikkoi leɗɗe on je ɓe awata ɓe faunata baɓe be majum ɓe wata ha yonde chi'e ko ha babal fere jeni ngam fauna babal wada hendu majum laaba be konandi be bannin.

Firish hunde feunugo on je huuwata be hiiite lantarki ngam be feuna hunde ndiyam be konandi be bannin, to goɗɗo mari haaje sigan kaare nyaamdu mum ko nyaamdu ngam faɓɓa ha nder maajum na seeto nyooli ba be ko nandi be bannin, feuɗum nder maajum ɗon haɗa nyoolugo nyaamdu.

Lekki, huunde on jey ɓe yarata ngam nyawtuki nyawu naawata himɓe, kanjum ɗo feerindiri ɗon jey moɗugo ɗon jey yarugo, nden boo kala nyawu fuu ɗo mari jey ɓe yarata ɗon jey feerindiri, nden ɗuuɗugo maajum tokkindiri bee duuɓi goɗɗo.

Kontenaji ɓe ɗo naftira on ha waatugo hunde ndiyam ndiyam, ko hunde nyebbam nyebbam ha nder maɓɓa, ɓe ɓuri nafturgo ha waɗugo hunde gaasa be majum, nyebbam gasa be ko nandi be banni.

Nyebbam ɓanndu, ɓe ɗo wuja on haa dow laral ɓanndu. Ngam moƴina, ɗelka ,woɗa ta furɗa ,ɓe ɗo wuja bo ngam laɓɓungo, tokki no goɗɗo mari haaje naftira be maajum, jey ɓikkoy bo ɗon feri kanjum.

Binndirgol banta no innde may woni, ɓe ɗo naftira on haa winndi, ɓe ɗo joga ɓe winndira be maajum, mawɓe ɗo naftira, bikkoy ɗo naftira haa winndi.

Apple ko tufa ɓikkoy ledɗe on je ɓe nyamata ɗo fuɗa on ha ledɗe ɓe nyama, ɓe ɗo wawa dirɓa hauta hunde yarugo be majum den ɗo mari bote sosai ha ɓandu ha wo'ungo gite, laral, be konandi be banin.

Screw driver ɓe ɗo naftira on ha firtugu notiji je woni bandu jamde, je ɓe haɓbi to ɓe yiɗi ɓe vo’ina ko ko landi bannin jamɗe maajum fere-fere ɗon je inji ɗon je janareto walanu wala warira.

Dammugal saare , ɗo dammugal on ha nastorgo saare, kanjum ɓe ɗo waɗa ngam aata, ngam kaara saare, be ko nandi be maajum.

Yeri je ɓe watata ha noppi ɓe fauna ɓe ’oldi je ɓe watata ha dande ɓe faunira be mai, roɓɓe on watata sai ni worɓɓe fu ɗo wata wakkati go, fere ɓe faunira be majum ɗo wara je shardi, be bo je karne, wala no wala wara.

Korwal ɓe ɗo fiya hauta fauna ɗum gam resa ha tsare ha der cuuɗi heɓa goɗɗo joɗa, ɓara, wala forto fu to yiɗi ha domajun.

Mordi hunde on je roɓɓe waɗata ha gasa maɓbe ngam faune worbe fu ɗo wawa waɗa Moro o ɗo naftira be jalbal fecca mora, morɗi ɗo wara fere-fere tokkini goɗɗo mariri haje wurtina wicco gasa mon be konandi be banin.

Morɗi ɓe ɗo fessa gasa on be morirta be majum ngam be fauna roɓe do mora worɓe fu ha fere bo do woɓɓe fere fu ɗo wawa hauta be gasa kanti morira be mai pat ngam faune mordi bo do wawa vurta no goddo Mariri haje on be morirta mo

Keke hunde va’ukion je mari kosɗe ɗiɗi, je goɗɗo wawata va’a lanya be kosɗe mako ha dou majum, awawai fu a ɓila hunde ha ɓawo ma lanya kanjum on.

Lootowo paɗe, ɓe ɗo vi'a cuu cayna. Kamɓe on lootata paɗe, wo'’ina to ta’i, ɓe nyoota, ɓe waɗa paɗe feere kesum, be ko nanndi be may. Ɓe ɗo wanca be kare kuuɗe maɓɓe, anndina himɓe ndaa ɓe ɗo, ɓe yotti.

Gazal hunde faune on je roɓe ɓuri naftirgo be majum ha didugo ha gite be kunduɗe be bo dou giram. Tokki no goɗɗo mariri haje. Ɗo wara kala fere-fere wala no wala warira tan ni roɓe on naftirta be majum.

Kukis, hunde on jey nyaamugo, jey ɓe hawtata ɗum be fulaawaaji, cuga, ko nanndi be bannin, ngam himɓe nyaama, hunde on jey ƴakkugo, ɓikkoy ɗo nyaama, mawbe fuu ɗo ƴakka wolaa no wola.

Dankali nyamdu'on, ɓe ɗo wawa Setta defa. Tokki no Godɗo mari haje, ko bo ɓe Setta ɗum ɓe sa’a ɓe Nyama. Nden ɓe ɗo wawa jilla ha nder Nyamdu fere be nyama.ɗo mari Bote masin ha ɓandu, beddan Sembe be ko Nandi be banni.

Jus ɗo ɓe ɗo yara on ngam ɓeddugi sembe ha ɓandu nden ɓe ɗo vurta on bo diga kompaniji kamɓe fiyata watadim ha gora be gongomiji maɓɓa goɗɗo yaha soda hakantiji yara.

Caja ɓe ɗo naftira on haa waya ngam ɓe hokka ɗum yiite be sembe. Ɓe ɗo huuwa on be yiite lantarki kanjum on.

Silin hunde on je ɓe watata ha dau suudu ngam heɓa usta ƙara, nden bo fahin usta wulugo nder chuuɗi, wulugo nange be ko nandi be bannin. Nden bo vo’ina suudu vooɗa.

Dereji be hundeji je bikkoi pukarabe jangirde naftirta be maki ha jangirde je zamanu. Ngam be naftira ha vindi, ha ekiturge hundeji, be konandi be banni nder hoyinde.

Moshrum lemaru paɓuru, kanjuum ɗo fuɗa on ha babal je ndiyam moftata je ɗigginga, ngam ɓe ɗo nyamaɗum bo ha babal fere, himbe fere ɗo wawa nyama ɗum himɓe fere bo wala nyama.

Binndirgol je bindi on ha dow ɗereji, kanjum ɗo je zamanu on, ɓeɗo hosa winnda dow dereji be majum, bikkoi ɗo naftira ha babal jangirde, ɓeɗo naftira ha babal kuɗe beko nandi be banni, tokki ha godɗo mari ha je winda dow mai, tan ni kanjum dow ɗereji tan windata.

Deftere andi ɓe on windata ngam jangungo himɓe je andai wala andal jangirde, koɓe jangina ha jangirdeji pukaraɓe anda, kanjum waɗi ɓe waɗata.

Nyebbam ɓe ɗo naftira on, haa wujugo haa yeeso, ɓe ɗo wuja on ngam ittugo ɓalwugo ɓalwugo, putte jey woni haa yeeso ,be ko nanndi be banni, wo’ina yeeso, ɗigga, wooɗa, laaɓna, be ko nandi be banni.

Andi ɓe ko malum'en, kamɓe on windata ɗum gam andungo be anda. Pukarabe ha jangirde be ko nandi be bannin. Heɓa ɓe ɓedda andal, denbo fahin ɓe jangina ɓe be majum nder ho’inde.

pi o pi ɓeɗo hauta ɗum ha dou saare ta nder ngam fauna ɗum woɗa masin bo je zamanu on kanjum, ɓeɗo wawa ɓila fanka ha ɗo majum waɗa hunde yite be ko nandi be banni, ɗo ata hakkunde dou kwano on be nder sare ngam usta wulende be ɗuɗugo kara yende be ko nandi be bannin.

Pi'opi pawne on, jey ɓe waɗata haa nder nyiaaalo jey zamanu. Ɓe ɗo fawna dow saare ,ɓe ɗo fawna ɓanndu bonngooru. Be ko nanndi be bannin pat ,be maajum ngam vo’ina saare wooɗa masin.

Ɓe ɗo naftira on hawugo ko ha ɓanndu, ko ha gaasa ,tokki nyawu iri jey ɓe waɗiri be maajum ,ngam naftirko wo’’ina ɗigga ta furda be ko nanndi be bannin, rowɓe ɗo waata ,worɓe ɗo waata.

Saainbot, ɓe ɗo waɗa ɗum on ngam andungo saalooɓe, be mariiɓe haaje dow luuɓe, ɓe ɗo soora luuɓe hunde ha babal, ko bo babal jangirde, ko babal manga, e ko nandi be bannii pat ni ngam andungo himɓe on.

Nyamdu, hunde on je himɓe defata, nyaama ngam haarande, be ɓeddugo njamu, sembe be ko nandi be banni, hunde on je himɓe nyaamata nde tati ha nyandere, ko nde ɗiɗi ha nyandere.

Tatal be do naftira on ha voldugo be himbe dayi dum, yautuki wadugo hundeji hosugo hoto be ko nandi be majum.

Lekki ɓe ɗo yaraki'on ngam nyauduki nyawu je nawata godɗo, ɗon je moɗugo wodi bo je yarugo kala nyaufu be lekki be yarinta gam yamɓita. Ɗuɗugo ko yara bo tokki duɓi eko nandi be bannin.

Puccu ɗum dabbawa on. Ɓeɗo va’a ɗum ngam ustugo yaadu, dogga be majum, be ko nandi be bannin. Himɓe jamanu nane ɓuri nafturgo. Ha jotta ɓeɗo naftira ngam fijigo fijirdeji kilisa be ko nandi be bannin.

Baafe woɓɓe feere ɗo wi'a ɗum haako, ɗo fuɗa on ha ɓanndu leɗɗe, to yoori a taway leɗɗe maajum to ko naa dunngu ba waati bee kunanndi bee bannin. Nden kanjum to ɓe ɗo yarna ɗum ɗo latta kala maajum naa bannii on ba.

Deftere, ɓe ɗo naftira on ha beddugo andal jangirde, anɗi ɓe on windata gam fukaraɓe heɓa jangira be majum, kanjum wadi ɓe naftirta be majum.

Agogo ɓe ɗo fala on ha dou juuɗe ngam laaruki wakkati be ko nandi be bannin, nden ɓe ɗo fauna fuu be majum roɓe ɗo mari je maɓɓe worɓe fuu ɗo mari je maɓɓe, pat bo ɓe ɗo wata on ngam dalila gootel.

Lekki ɓe ɗo naftira on ngam nyautuki nyawu je nawata goɗɗo ko ɓe wuja ha ɓanɗu to hunde futti ha ɓanɗu be ko nandi be banin wala no wala, je ɓikkoi ferindiri be je mauɓe kanjum on.

Fok, ɓe ɗo naftira on ha nyaamugo, ha subtude, subtugo hunde nyaama, banta ɗinumje, be ko nandi be bannin, ɓe waawa nyaama karli, be ko nandi be bannin, ngam hoya ha hosugo.

Nyiɓaalu je zamanu ɓe fauni ɗum ɓe waɗi je dau be je les nda ɓe wati glas ɓe aati be ko nandi be bannin pat bo ngam mo wuɗa hulla ɗo nyibalu zamanu on mari babal manga ha kombi majum ɓe konandi be bannin.

Nyu’i ɗum kowowe on jei wancata haa leddi, nden bo ɗo wawa ngata. Kanjum ɗo ɗi ɗo rimira geraɗe. Nden bo to ngati bo, ngatere majum nauɗum masin.

Staplayzer hunde on je ɓe naftirta ha ustugo dasugo hitte ha hundejije mari sembe bana firj, tivi be konandi be bannin ngam ustina dasugo hitte be vonnugo hunde.

Deftere andiɓe ɗo winda ngam jangina himɓe pukarabe, be ko nandi be bannin, mallum en on masin windata ngam jangungo himɓe majum, je dow dina ko ko nandi be bannin tokki ni dow ɗume on goddo windi deftere mako.

Moorɗi pawne on jey, ɓe ɗo wanna gaasa, ɓe ɗo naftira be jalɓal, ɓe fecca ɓe moora be maajum rooɓe ɗo moora, worɓe haa feere ɗon moora himɓe amin haɗɗo ɓuri moorugu.

Ɗo, ardiɗo on oɗo joɗi ha nder himɓe waɗa jawabi o wolwa ko himɓe handi anda nana ha nder moftorde, nden bo odo ɓorni kare mauɗe kare je ndottaku jai ndoti'en be ko nandi be bannin.

Flower aure on je faune sare ɓe awata ko hasare mai babal ko makaranta ko babal guɗɗo marihaje ngam fauna babal ɗo wo'ina babal ɗo wo'ina hendu je woni babal mai beko nandi be banni.

Fayande: Ɓeɗo naftira on ha wulnugo gulɗam, ha wulnutuggo nyamdu, ko nangi defugo be ko nangi be majum pat ha fayande be waɗata.

Ɓikkoi leɗɗe. Ɓe ɗon yara, ɗon bo jei ɓe nyaamata. Ɓikkoi leɗɗe ɗo ɗo mari bote ha ɓandu. Ɗo hokka vitamin C, be ko nandi be maajum. Min ɗo mari irin ayaba, leemu da sauran su.

Huunde paune jirrube jawe yeri da oldi halagare danjum do ruɓe do wata gam fauna be do wada jechardi majun be wata stons habanduman bekonandi bebanne rubewon buri watugo iri do.

Korowal ɓe do wada ɗum on ngam be sila ha suɗin goddo juda ha dow bara ɓe do fauna ɓandu majum biiyadi ɓe wada dollof be ko nandi be bannin pat bo je jamanu on.

Kopi ɓe ɗo yara ndiyam be majum ɓe ɗo yara shayi, jumri, hunde ndiyam ndiyam ni pat ɓe ɗo wawa yara ha nder majum, ɓe ɗo waɗa je ruba majum, ɓe ɗo wawa bo waɗa je jamdi, je silba, je tangaran, wala nou wala.

Limse ɓornuki je ɓikkoi limse on jeɓe sodata ha kantiji gam ɓe ɓorna ɓikkoi ɗon je pewol ɗon je guldum ɗon fere-fere je kare worbe fere je roɓɓe fere wala no wala.

Deftere hunde on je andiɓe windata ngam himɓe wala andal heɓa janga. Nden be pukaraɓe heɓa mallum'en naftira jangina be majum ɓedda andal be ko nandi be bannin.

Adiko roɓe habbata ɗum ha hore gam be maɓɓa gasa maɓɓe, ɓe sura den kabbol mai ɓe ɗo waɗi ra paune be kaɓɓol be mai haɓɓa, gam ɓedda voɗugo adiko mai beko nandi be bannin

Ɗi pawne on je ɓe wannata gasa hore tokkino goɗɗo mari haje, wurtina morɗi hore mako, roɓe ɓuri wa ɗugo worɓe fu, ha fere ɓe ɗo waɗa.

Lawol ɗo ji waurgol on waurgol kanjum naftirta be lawol do inde majum lawol.

Naange ɗo ha do dule duniya do wurta to veti haskina duniya holla amin to hiiri bo tokkira hirna mutira ton ton to weti bo fuɗira funa kanjo nange.

Paɗe, ɓe ɗo faɗa ha kosɗe ngam ɓe ata kosde daga naange, gi’e, be ko nandi be banni. Rooɓe ɗo wata, ɓikkoi, mauɓe, komoi fu ɗo faɗɗa. Pade ɗo wara feere-feere be paune woni dou majum, tokki no goɗɗo mari haje on.

Fulawa ɓe ɗo aawa leɗɗe on haa yonde saare, haa nder saare, haa nder jangirɗe, haa babal jee goɗɗo mari hajeni ngam fauna babal voɗa, wada hendu voɗa, be ko nandi be bannin.

Koombowal huunde on jey ɓe nastata ngam eerugu maayo. Dow maayo on ɓe dilliditta bee mai, wala dilla haa dow haa dow babal. Nden boo fahin, ɓe ɗo waawa naftira bee jey zamanu jey huwata bee inji ngam yawɗina haa yaadu.

Mato: mato do bedo wa’aga ngam usta yadu. Be nasta be dilla do usta jutugu wakkati, do yawa ha yadu kanjum on mato. Bedo wanna nga nyebbam.

Sare babal on je himɓɓe nyiɓata ngam joɗa ha nder maji, wawai latta nyiɓa be bulok wawai latta nyiɓa be lope tokki no Goɗɗo yiɗi waɗira dammuɗe cuɗi gaɗa cuɗi be ko nandi be banin.

Nyiɓalo on jei ɓe waɗata jei zamanu, ɓe didi ɓe waɗi ɗum, nda ɗum ɓe timminai mahugo amma nyiɓalo on bo jei zamanu.

Morɗi ɓe ɗo mora gasa on, be fecca be mura bei jalɓal ruɓe ɗo mura worɓe, fu ha ɓaɓal fere ɗo mora be don mura on gam paune ɓe ɓo ngam buki

Di koda hunde on je ɓe naftirta ɓe hauta be televishon, ngam goɗɗo heɓa ko laarata ɗo mari setilaiji haskata haa duniyaru, nden ɗo wara be rimot ngam ustugo, be chanjugo no goɗɗo mariri haaje haa daiɗum na seeto ɓatti ɗum ba.